Palli ka bipuɣinga yɛn baa yaɣi ka gbubi kpaa o nuu yini ka gbubi baa o nuu yini o luɣuli Zugu ka filaawa ʒɛya o luɣuli yaɣa yini ka filaawa waɣinli ʒɛya o nyaanga ka yili ʒɛya ka loori ʒɛ sanban ni.

Salo n tam kuriti zuɣu n wuɣiwuɣi bɛ nuhi ka bɛ tiŋli ka so tam kurigu zuɣu ka wuɣi o nua n gbibi kuri shɛli zuɣu saa o gba mi tiŋli ka loori piɛlli zaya ka namba sabla sabi m pa loori piɛlli maa zuɣu.

duu nachin tiɛri kuɣusi n ʒɛya ka teebuli ʒɛ di tooni teebuli maa nyɛ zaɣ tankpaɣu ka duu maa tingbani nyɛ zaɣ tankpaɣu ka kuɣusi ʒɛ di tooni n nyɛ zaɣ chichɛla ka di tooni fulaawaasi ʒɛya ka duu kaa dikpuna nyɛ zaɣ piɛla

Daguli koharibi niraba ayi n ʒɛ bi daguya gbuni ka yino yɛ daliya sabinli ka pili zipili sabinli ka yino pili zipili sabinli ka yɛ daliya nuɣso bi bindira maa shɛŋa nyɛla wotamilo moongu ni kodu

Linjima nIma n ʒɛya ka Niriba ayi ʒɛ amonka kurili gbini ka yino ʒɛ bɛ tooni ka yili ʒɛ bɛ nyaanga ka yili maa gooni gilili ka gooni maa penta nyɛ lukui ka tikuuni ʒɛ di gbini.

Kohamma ni damma ka paɣaba biɛ n niŋda ka paɣa ʒia ka so jinjiɛm sabinli ka gbibi bini o nuuni ka binwola ʒɛ o tooni ka o kahi o jinjiɛm gbali o nyaanga ka paɣa so pili zipil'ʒee o mee gba luɣuli ni ka so pili zipili woluɣu.

Salo n laɣisi chana ka shɛba pili zipili dozim ka shɛba zaɣa piɛla ka shɛba pili zaɣa ʒiɛhi ka so bɛ sunsuuni n yɛ daliya tankpaɣu jinjam tankpaɣu namda sabinli ka zaŋ nyɛ pɔbirigu n pɔbi o nyee.

Loori piɛlli n niŋ sarati ka di nyee maa polo maɣasi ka niriba piɛngilli ka so ʒɛ loori maa gbini n zaŋ tangalimia kpa o tibili o luɣulini ka so ʒɛya n so jinjiɛm nuɣuso ka zaŋ o nuu niŋ o nyaanga loori piɛlli maa nyaanga ka loori laha ʒia ka tihi baɣi palli maa.

Pirinsi n-laɣim n-ʒeya n-ye bɛ nɛma neen'sabila daliya sabila zipili sabila bɛ sunsuuni ka so ʒeya n-so tireeza sabinli daliya nuɣuso ka bɛ tooni ka tihi zibigi ʒeya.

duu nachin tiɛri n ʒɛya ka kuɣu ʒɛya n nyɛ kuɣu sabinli ka teebuli ʒɛ di tooni n nyɛ zaɣ tankpaɣu ka fulaawaasi baɣi di luɣuli ni jiŋlaa mini kɔpu tam teebuli maa zuɣu ka kuɣu maa nyaanga ka adaka ʒɛya ka fulaawaasi tam dizuɣu ni piɛ bila

Salo n-laɣisi ʒeya ka matuka piɛlli ʒe bɛ nyaaŋa ka paɣa ʒeya ka kpabi bia o tooni ka kpabi baaji sabinli o nyaaŋa ka gbubi loba loori ka doo ʒe o tooni n-teegi o nuhi ka ye daliya sabinli ka ye daliya ʒeeʒee laasabu m-pa di zuɣu.

Duu nachintɛri n ʒɛya ka kuɣusi maa nyɛ zaɣa tampilim teebuli ʒɛ ya ka teebuli maa zuɣusaa nyɛ zaɣa tankpaɣu ka di tam bin chichela chichela zuɣu di nyaanga ka duu maa zuɣusaa bolfu nima nyɛ zaɣa piɛla piɛla la di takoro nyɛ gilaasi.

Salo n laɣasi ʒɛya n wuɣi bɛ nuhi zuɣusaa ka sheba gbibi Anfooni takariti ka sheba tangalimihi ka ye daliya piɛla ka sheba ye zaɣa ʒehi sheŋa zaɣa sabila.

salo n tam palli zuɣu n diri dari n bari moto nima ka duɣuri loori ka yino yɛ daliya ʒiɛ ka gbubi Anfooni nima ka sali tabi Anfooni maa